voilà jërëjëf <hesitation> mbokku auditeurs yi ñu ngi leen di <hesitation> nuyu di lee jaajëfal bu baax a baax ginnaaw bi ñu jaajëfalee kii di ta a Marième Guisé <breath> ci émission am bii di <hesitation> teraanga teraanga nag nekk na émission boo xamante ne <breath> <hesitation> yéen a ngi gis ne auditeurs yi ñëpp ñu ngi ciy <hesitation> gis sezen bopp bu baax a baax a baax a baax <breath> léegi nag dañuy ñëw ci émission béykat yi xam ngeen ne donc <noise> béykat yi <breath> <hesitation> dañ len di gunge ci bi nga xamee ni nawet bi mu ngi waaj a yegg si <breath> ah ñun dañu leen di gunge ci biir nawet bi waaye dellu it di leen gunge bu bu nawet bi jàllee <breath> tey jii fii ci Louga FM RTS <hesitation> di <hesitation> altine <breath> fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub décembre deux mille dix huit <breath> dañuy amaat mbégte ak bànneex dellu si waat di dalal ki nga xam ne mosoon na fi jaar su ma nee mosoon na fi jaar xëy na bu ñu <breath> du ñàkk si ñii nga xamante ne <hesitation> donc <hesitation> dinañ ko xàmme <breath> ndax nag <hesitation> defoon na fi vraiment émission bu bu bu am solo <breath> lu jëm ci wàllub <hesitation> mbéy mi <breath> tey tey jii nag xam ngeen ne ñu bëri danañ naan moo nawet bi jeex na di ñii ci lan la ñu war a mën a wax ci fan lañ toll <breath> mais du tee nee naa leen <hesitation> jàppale béykat yi ci nawet bi di waaj a door ak ci biir nawet bi <breath> ak aussi ci bi nawet bi <hesitation> jeexee tey nag dañuy delluwaat di dalal ki nga xam moom mooy <breath> <hesitation> Pape Ibra moom Pape Ibra <hesitation> Kane <breath> Pape Gora Kane Pape Gora Kane di chef <hesitation> INP <breath> <hesitation> defe naa ni moom <hesitation> tey jii lii moom mooy deuxième fois muy dellu si fii <breath> Pape gora nga ne ñu ngi lay nuyu
<hesitation> maa ngi lay fay sëñ Ba
mbaa yaa ngi am jàmm
waaw ñu ngi sant bu baax alhamdulilah
naka <hesitation> suñu mbokk béykat yi
ça va ñu ngi si jàmm ñu ngi sant bu baax
yé&en de yéen a leen di gunge ci bi <hesitation> nawet bi di waaj a door ci bi nawet bi ba ni muy jeexee
waaw waaw waaw noonu noonu la demee quoi
dezfe naa ne yow fii doo fi gan
waa du ma fi gan

le le vingt sept juin
le vingt sept juin
yaakaar naa mooy jour boobu sax la nwaet bi tàmbali woon fii ci Louga lañ fi ñëwoon defoon fi benn émission
ak waa ECHO tey jii tamit nga dellu si waat <hesitation> ñu war a waxtaanee nag sujet bu am solo muy <hesitation> utilisation des residus des cultures et de la rotation du sol <breath> culture dans les <hesitation> dans la conservation et la fertilisation des sols loolu nag xam nga sama genre gi nga xam ne jànguñu <breath> balaa ñuy sori ci <hesitation> waxtaan bi <inhales> faaw nga faram-fàcceel ci <hesitation> wolof li nga xam ne moom mooy li ñuy waxtaane tey <inhales> su ko defee rek mbokku auditeurs yi nga xam ne ñoo ñuy déglu <breath> ñu mën cee njëriñi ku bu baax a baax
<hesitation> <hesitation> waaw xam naa loolu balaa boobu sax s¨£eñ Ba dañuy jégalu bu baax parce que da nga ñu may ñu nuyu auditeurs yi ak ak suñu mbokku béykat yi ñuy déglu présenté wu le waale xam naa ñu ngi leen di nuyu bu baax suñu auditeurs yi ñuy déglu man maa ngi tudd Pape Gora Kane maay assistant <hesitation> délégué zonal bu institut national de pédologie zone sylvopastorale Niayes bon institut national de pédologie nag bu ñu ko tuddee dafa nekk <hesitation> benn établissement public à caractère scientifique et technologique moo xamante ni ci ministère de l' agri de l' agriculture la aju bon suñu moo yor nag ci ministère de l' agriculture lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu suuf yi <hesitation> suñu mission INP d' une manière générale accompagner béykat yi la ci formation ak di leen <hesitation> gën a wan naka la ñuy jëfandikoo suuf si ba liñ ci soxla ci njëriñ mu jox leen ko mais en même temps tamit caractérisation du sol maanaam jéem a fexe ba gën a xamaat suufu Sénégal yi loolu tamit ci suñu mission la bokk nga may ñu tamit ñu gërëmaale waa waa Jokalante
Jokalante
ñi ñu permettre <noise> ñu mën a tey waxtaan ak <hesitation> askan bi nii
dëgg la dëgg la loolu am na <hesitation> solo

donc dellu si waat rek ci sujet bi nee naa donc <hesitation> thème bi waxtaan bi <hesitation> boo ñu ko doon faram-fàcceel noo ñu koy faram-fàccelee
waa jërëjëf sëñ Ba xam naa thème mu émission bi moom nekk <hesitation> utilisation des résidus de culture et de la rotation des cultures dans la conservation et la fertilisation des sols bu ñu ko bëggee tënk ci olof maanaam mooy naka la ñuy jëfandikoo yi nga xamante ni moo desoon ci tool yi ci mbay
ci mbay
gannaaw bu ñu jëlee meññeent yi maanaam xob yi ruus ak ñax yaag <hesitation> gettax yi xetax yeeg xottu gerte yi naka la ko béykat bi mën a jëfandikoowee wala ba yokkaat ko doole ak technique bi ñu naan rotation des cultures maanaam naka la ñu tegalee <hesitation> mbay mi ba du ko gaañ
yokk ko doole
émi thème bi ci loolu lay

voilà
voilà naka la ñuy toxalee donc <hesitation> jiw bi <breath> tey boo jiwee fii bu subaa nga jiw fee

alors donc <hesitation> tey jii première question bi defe naa ne am nga ko sax mooy <hesitation> quelle posture devrait avoir l' agriculteur ah en cette fin de campagne pour la prépara pour la préparation des sols en vu de la prochaine campagne
<hesitation> <hesitation> <hesitation> jërëjëf sëñ Ba xam naa loolu bu ñu ko bëggee tënk ci olof dañu naan ban taxawaay rek

pour mun a préparer toolam ca nawet xam naa taxawaay boobu noonu béykat bi war a mën a am ci fin wu campagne bi moom du dellu lu dul ci li ñu naan GDT waaw parce que buñu xoolee ni moom <hesitation> suuf moom la ñu naan c' est la base de la production maanaam lépp lu ma <noise> bépp ferñeent bi nga xamante ni gàncax bi soxla na ko
dëgg la
pour màgg ba joxe meññeent yi mu joxe li ci ëpp ci suuf la ko jëlee donc <hesitation> qsuuf boobu noonu nga xamante ni gàncax bi tibb na fa ay ferñeent am na yu nga xamante ni ma nga fa woon ci ay ferñeent <noise> wàññeeku na wala booy xool <noise> nekkatuñ fa donc dafay jaadu <hesitation> béykat bi jéem a xool naka lay jéem a delloowaatee ferñeent yooyu nga xamante ni ñu ngi woon ci suuf sa te nekkatuñ fa wala wàññeeku fa mu xool naka lañ leen di jéem a delloowaatee ci suuf si taxawaay boobu daal la <hesitation> la la baykat wara a mën a am ci fin ci fin de campagne bi yooyu nag am yoon yu bëri yuñ ci mën a jaar

maanaam yi des ci tool yi <hesitation> ban gannaaw ba ñu béyee ba pare pour yokk doole toolam yooyu c' est des actions concrètes yi nga xamante ni da koo war a tàmbali léegi jëmaleeg moom nawetu déwén
<breath> su ñu nee lu des ci tool yi maanaam ginnaaw bi béykat bi béyee ba pare moo xam muy gerte muy ñebe <hesitation> dindi na ñebeem jël na ngooñam yóbbu donc lan leneen moo war a mën a des ci tool bi

waa exactement

parce que <hesitation> tool moom comme niñ ko xamee <hesitation> waruñu ko bàyyi mu set waruñu ko bàyyi mu set
carrément

mu commencé di xalaat ci li ñu naan <noise> rotation des cultures fii ren lii laa fi béyoon déwén lan laa fi war a béy pour mu yokk suuf si doole ak <hesitation> sama tool bi ren est ce que li ma jox ci rendement ak lim ma ma daan jox benn la ndax dama ko war a noppal wala bu may noppal ban partie la war a noppal yooyu yëpp période bii la ko war a commencé xalaat
dëgg la donc loolu mooy <hesitation> ci première ponk yi muy amandement <noise> bi nga doon dóor <hesitation> léegi nag <hesitation> plan de rotation bi yaa ngi ko doon expliqué d' aillerus sax ci nga tolloon nii <hesitation> bëgg béykat bi xam <hesitation> rotation bi <hesitation> naka la ko war a defee ak lan moo ci gën
<noise> pour rotation des cultures <hesitation> xam nga <hesitation> bu ñu xoolee <hesitation> li ñu naan rotatiion des cultures bu ñu ko bëggee tënk dafa nekk <hesitation> benn technique bu nga xamante ne technique agricole la boo xamante ni moom day viser à améliorer li ñu naan <hesitation> la fertilité du sol <hesitation> maanaam c' est une suite <hesitation> c' est une suite de culture écelonné au fil du temps maanaam naka la ñu <hesitation> tegalee
mbéy mi
mbéy mi pour yokk dooley parcelle boobu noonu ba pare am na ay <hesitation> yenn <hesitation> yu nga xamante ni dina ko def ci suuf si ak ci aar feebar yi nga xamante ni dinañ ko gën a expliqué léegi nii parce que bu ñu xoolee ni <hesitation> <smacks lips> ñun li ñuy béy fii ci Louga daanaka ci ñaari ci ñaari famille la tënku maanaam ci li ñu naan léegi ci famille des graminés ak la famille des légumineuses ñun loolu la ñu gën a béy à Louga bu ñu xoolee graminés yi moom mooy dugub ji <hesitation> sorgho bi ak mboq mi légumineuses yi moom mooy <hesitation> ñebe ak gerte mais <breath> ci loolu noonu buñ ko xoolee bu baax <hesitation> légumineuse yi ñoom dañu am seeni ay caractéristiques yu nga xamante ni c' est un peu particulier ñoo ko moomal seen bopp parce que boo jëlee légumineuse bu mel ni gerte wala nga jël lu mel ni ñebe moom am na propriété bu nga xamante ni da koy permettre <hesitation> azote bi nekk ci jaww ji maanaam mu nekk <hesitation> benn xeetu ferñeent bu nga xamante ni ci jaww ji la nekk c' est inorganique te bu ñu xoolee azote <smacks lips> moopm dafa nekk <hesitation> ferñeent bu nag xamante ni moom moo ëpp doole ci li gàncax di jëfandikoo parce que moom moo koy permettre mu màgg loolu légumineuses yi <noise> gerte yeeg ñebe yi ñoom mën nañ koo defaral seen bopp ci waxin parce que <hesitation> ci suuf seeni racines dañoo am ay modules yu fa nekk yu nga xamante ni <hesitation> ay bactéries du genre résoubium ñoom ñoo fa nekk bactéries yooyu noonu moo leen di permettre ñu bu ñu fixé azote bi nekk ci jaww ji nga xamante ni gàncax yi mënuñu ko jëfandikoo <hesitation> résubium yooyu dañ koy transformés ba gàncax bi légumineuses bi mën ko jëfandikoo donc boo bayee ci sa tool <hesitation> légumineuse maanaam <hesitation> ñebe wala gerte da ngay jàpp ni suuf si dafa enrichir en en en en azote muy ferñeent bu nga xamante <noise> ni dafa bokk ci ñetti ferñeent yi nga xamante ni ñoo ëpp doole ci liy defar gàncax <breath> voilà léegi bay nga sa légumineuse léegi bu dee tool boobu noonu da nga fa bay <hesitation> légumineuse maanaam gerte wala ñebe pour nga bayaat fa déwén li gën mooy nga bay fa beneen graminé maanaam nga bay fa dugub wala mboq wala sorgho parce que day fekk sa suuf boobu noonu moom dèjà enrichir na en en azote loolu benn la ci plan de rotation des cultures <breath> maanaam lii bu ñu ko bëggoon a tënk daal
<breath> mais suñ ko bëggoon a tënk mooy fi nga bayoon ñebe ci même place bi nga bayoon ñebe donc bu déwénee mën nga fa changé leneen
xam nga loolu mooy rotation des cultures
maanaam fi nga béyoon ñebe nga tuxu ñebe bi béy fa dugub fi dugub bi nekkoon ñebe bi mën na faa ñëw donc ñebe bi aussi fim noonu lay toxoo daal
waa noonu mais nag ça veut dire que ci ci même parcelle bi la
waa mais je <hesitation> xam naa da ciy am ay pàcc-pàcc yoo xam ne fii gerte nga ko daan def fii dugub fii <hesitation> mboq par exemple léegi bu déwénee ñoom dañuy dañuy tourné mu ngi mel ni rek comme temps wure quoi
voilà <laughs> mais nag dafa am nu ñu koy defee
ok
foofu dafa am nu ñu koy defee
waa <hesitation> <hesitation>
parce que comme ni ma doon expliqué léegi ci ci légumineuses yeeg <hesitation> graminés yi li ñu gën a taamu mooy fi nga xamante ni légumineuse moo fa nekkoon foofu da nga fa war a def graminé dèjà am na lu ko légumineuse bi jox maanaam jox na ko azote ba mu doy te ci aspect boobu sax

parce que rotation des cultures peut être mise à part aspect yokkul doole jooju mais daf lay permettre nga xeex feebar
ok
daf lay permettre nga xeex feebar ci sa ci ci sa tool parce que am na lu ñuy tuddee les maladies fongiques nag xam ni champignons yi nekk ci biir suuf si ñoom ñoo koy joxgàncax yi te dañu seetlu ni <hesitation> feebar yooyu bu ñu topp <hesitation> maanaam li ñuy béy par famille lañ leen di toppee maanaam tey jii nii am na peut être benn feebar bu nga xamante ni moom mboq ak dugub mais du dal ñebe du dal dugub mais léegi sa tool bii bu dee da nga cee bay <hesitation> dugub mu am feebar bu déwénee nga bayaat ci dugub feebar bi day ñëwaat ci biir tool bi

da nga war a changé bay ci tool boobu noonu ñebe wala <hesitation> gerte
ok
pour chaine feebar yooyu noonu dagg
<hesitation> loolu tamit muy beneen aspect ci njëriñ bi nga xam ne rotation bi mun na ko mun na ko mun na ko amal

bu ñu amee laaj yoo xam ne ñu ngi koy laaj

ba tey rek ci <hesitation> ponk yooyu <breath> ah donc des na ci <noise> nga xam ne ba tey wax nañ ko ndax nee nañ tamit <breath> plan de rotation de culture bi defe naa mooy li nga doon expliqué léegi nii <hesitation> ñu yokk si ñu ne <hesitation> jachère jachère donc <hesitation> ba nooy ponk boobu nooñu koy tënkalee
waa xam nga Ba jërëjëf parce que jachère moom buñ ko bëggee tënk ci olof mooy booyal
booyal
waaw
très bien
booyal sa tool
booyal sa tool
yaakaar naa kooku suñu mbokk béykat yi
ñun ñëpp <laughs> waa waaw waaw
xam nañ ko trop mais booyal boobu noonu certe li ñu xaw a jaaxal mooy xam nañ ko
waaw
mais lu tax duñ ko <laughs>
ok
loolu tamit c' est un problème mais booyal moom dafay permettre suuf si reconstitué ay réserves am
dëgg la
am na xeetu ñett ba ñett ñett ba ñeenti xeetu booyal yu nga xamante ni nit ñi <hesitation> mën nañ ko jëfandikoo li ñu naan <hesitation> jachère spontannée maanaam mooy xeetu booyal bu nga xamante ni <hesitation> spontannément la ñu bàyyi tool bi rek ñax yi di fa sax boo ko bàyyee ba ñax yi sax fa bu la neexee nga boo amee sa jur <breath> nga bàyy-i leen ñu paturé ci biir lekk ko après li fa des nga labourré ko am na tamit beneen xeetu booyal bu nga xamante ni boobu la ñu naan jachère contpolé kooku moom <hesitation> baykat bi dafay intervenir di favoriser yenn gàncax yi par rapport à d' autres parce que bu dee da nga ba booyal noonu sa tool peut être <hesitation> ay ñaxu xaaxaam sax fa

yeneen gàncax yi fa des ma bàyyi leen ñu continué loolu naan jachère <hesitation> contrôlée

boobu baykat bi dafay tànn jiw bu nga xamante ni daf <noise> koy jiw si toolam boo xam espèce bu nga xamante ni c' est une <hesitation> espèce fertilisante

pour wax la ni rek baykat yi xam nañ ko da ngay dem sur le terrain <hesitation> rencontré benn béykat <hesitation> di fa def visite nii rek ñëw fekk macha allah tool bi naat mu ne lu ñii ah man kat <hesitation> sama tool bi moom ren dama jici ab sonjaan
sonjaan
waa xam naa olof yooyu moom dégguloo ko
waa loolu moom <laughs> wax dëgg yàlla <laughs> olofu baykat la <laughs> dëgg <laughs>
voilà mu ne la dama ji ab ci ab sonjaan sonjaan mooy <hesitation> tool bu nga xamante ni daf ko jachère ba ci at bi ci topp rek mu bay ci
mu bay ci
carrément day gis résultat yi
ok
wala nga kii waxtaan ak moom ci benn toolam mu ne la ah man kat sama tool bi dama ko détti maanaam da cee bay bayaat bayaat tegale ci day gis ni carrément rendements yi dafa dafa wàññeeku gis ni carrément ne pour wax la ni jachère baykat yi xam nañ

loolu pour nga mën ko def aussi xanaa nga toog wax ko ci yàlla ne ren jii moom du ma béy dama booyal rek xaar ba déwén <breath>

mais c' est que voilà day fekk <hesitation> balaa nga ko mën a def suuf am
waa suuf am

dëgg la
parce que parfois en voulant trop gagner

<hesitation> damay perte de <hesitation> là parfois mun nga juum parce que bu dee li nga fa bay rendement bi nga ci yaakaaroon joxu la ko mieux vaut nga noppal ko bu déwénee
dëgg la
voilà
dëgg la <breath> loolu loolu loolu loo loo loolu am na solo <hesitation> batey tamit dañuy ñëw ci yaakaar naa ni mooy nee nañ résidus yi nga xamante ne moom la <hesitation> nu mu tudd sax moom la moom la culture bi di gën a gën a gën a gën a soxla ak aussi <hesitation> naka lañ koy utiliser ah donc defe naa ne moom mooy ponk bi nga war a ñëw léegi mooy parlons des résidus de ces résisus de culture quels sont ce qui sont les plus utiles defe naa ni donc si lañ lañ war a ñëw <breath> mais <noise> mu mel ni que dafa am ku nekk ci <hesitation> ligne bi boo noppee ñu xool kooku kan la allo salaamaaleykum
waa salaamaaleykum
sëñ bi ziar naa la
waaw kay maa ngi lay fay bu baax
<hesitation> noo tudd ak foo ñuy wooyee
man maa ngi tudd <hesitation> Mouhamadou Makhtar Mbaye
Mouhamadou Mkhtar Mbaye <laughs>
<hesitation> maa ngi liggéeyee DRDR bu Louga maanaam direction agriculture
très bien Mouhamadou Makhtar
waaw ba pare di chef de bureau du semence maanaam <laughs> yor lépp loo xamante ni mooy jiw ci région bi
kon nag jeex na yow waxtaan bi

<laughs> ah man de damaa kontaan ndax tey tey da ngeen a invité sama sama naataango <laughs>
monsieur Mabye jërëjëf <laughs>
mu ngi lay dégg allo
ah dagg na
<hesitation> xam naa ni problème mu soit réseau la am mais mën na dellu si waat ci 33

ok
<hesitation> di di nit ku am pas-pas

bon xam naa comme li nga wax léegi maanaam résidus de cultures yi naka lañ koy jëfandikoo
c' est ça
peut être bu ñu bëggee tënk rek dañu naan résidus cultures yëpp a baax
yëpp a baax
mais problème bi mooy ci jëfandiku bi la
dëgg la
peut être <hesitation> mën nañ ko utiliser de deux manières wala une utilisation indirecte
indirecte
bu dee da nga ko bëgg a def une utilisation directe foofu la problème di xaw a am tuuti bu dee problème la saxbu dee ndax mën nañu ko tuddee problème parce que <hesitation> bu ñu xoolee ni <hesitation> <breath> résidus de culture maanaam yiy jugee ci mbay yi xettax yeeg gattax yeeg yooyu noonu dañ ko bëgg a bàyyi ci dañ ko bëgg a bàyyi ci tool bi <hesitation> <hesitation> <smacks lips> bu dee da nga ko bëgg a bàyyi ci tool bi mu nekk utilisation directe kooku ça a peut poser tuuti problème parce que foog nga tenir en compte yenn paramètres yi maanaam peut être bu dee résidus culture bi dafa dëgër nga xool temps de décomposition bi maanaam ndax moom ni muy nëbee gaaw na parce que bu dee ni muy nëbee dafa xaw a yéex non seulement mën na créer li ñu naan <noise> dépression <noise> mën na créer li ñu naan dépression ci suuf si parce que su boobaa la rapport carbone azote day day faussé parce que <hesitation> les micro organismes du sol maanaam <noise> yiy dunc ci suuf si te war <hesitation> décom def décomposition bi <noise> dañu manqué <hesitation> li ñu naan azote quoi
d' accord ñu xool ki ci ligne bi allo
waaw salaamaaleykum
maalaykum salaam
maa ñëwaat man la Mbaye
Mbaye waaw
waaw waaw doon <hesitation> damay rafetlu waxtaan bi rek wax dëgg yàlla boobu ba léegi maa ngi toog di déglu waaye dafa am solo ngir thème bi kat muy résidus de culture maanaam bu ñu bayee ba pare yi nga xamante ni moom moo ci des* de culture :ra bi ak comme ni ko sama naataangoo bi waxee rek wax dëgg yàlla jàngee nañ ci lu bëri ndaxte

ndaxte ku ni Louga wax wax bay ndaxte bu énu demee ba Louga nekk la première zone du culture au Sénégal loolu mot naa xam ak structures yi nga xamante ni mooy des c' est des c' est une structure éta étatique muy waa DRDR maanaam direction régionale du développement rurale ñu gën koo xam ci ** kon nga xamante ni tey tey seen direction la au nivaeu régionale loolu lu mot a xam la wax dëgg yàlla émissions yi dañ koy rafetlu <noise> bu baax ak sama <hesitation> Papa Gora Kane <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax Mame Gora
<breath> <hesitation> <hesitation> maa ngi lay fay Mbaye jërëjëf

ñu ngi ñu ngi ñu ngileen di nuyu ñu ngi leen di sant bu baax
waaw bu amoon bu amoon leneen loo xamante ni ñu ngi ko ciy jokk wax du * lu ñu lay démentir da ñuy dañuy woote te dañu koy wax
c' est vrai
Mouhamed
waaw waa jërëjëf
allez merci beaucoup ok Mbaye jërëjëf
<breath> voilà kooku doon <hesitation> Mbaye di <hesitation> seede lu rafet parcxe que nee na su fekkoonte ni <hesitation> ci li nga wax am na lu mu ciy yokk donc dana ko def mais pour te dire que nag lay mu ngi lay déglu te li nga wax ba léegi nii amul dara lum ciy teggi <hesitation> yaa ngi nekkoon ci <hesitation> faram-fàccee li nga xamante ne moom mooy résidus yi bi nga doon wax daal ne <breath> yëpp a baax
mais voilà utilisation peut être mooy xaw a posezr tuuti problème parce que foog nga tenir en compte yenn paramètes yi maanaam temps de décomposition bi ak ban xeetu légumineuse la ak li ñu naan les paramètres <hesitation> températures yeeg humidité yeeg yooyu yëpp foog nga foong nga bàyyi ci xel te parfois c' est un petit peu day xaw a mun na andi tuuti ay complications <breath> mais

peut être xeatxu dugub wala xetaxu sorgho yooyu parfois <hesitation> du ñu bëgg di leen bàyyi carrément ci suuf si ñuy décomposé wu
dëgg la
parce que mën nañu andi li ñu naan <hesitation> tuuti toxi toxicité ci ci suuf si te bu boobaa année prochaine li ngay bay donc daal li gën ci utilisation directe bi peut être ngooñ yi xam ni dañu <laughs> ngooñ mi ñu delloowaat ko ci suuf si moo gën ci suuf si
<hesitation> <breath> te ku am <hesitation> béykat boo xam ne da nga yor say jur war leen a dundal <laughs> defe nga ne kooku dina la dégg <laughs>
<breath> moo gën moo gën
bu mënee nekk
moo gën ci suuf si
waaw
parce que comme ni ma ko sama góor gi doon waxee tout le <hesitation> yenn saa yi ne ma li war a nekk ak li mën a nekk bu ñu dajee li mën a nekk rek mooy nekk
dëgg la
voilà
dëgg la
li mën a nekk mooy nekk c' est une zone à vocation sylvopastorale maanaam càmm gi daf fi am solo
effetivement
trop <hesitation> di bàyyi yenn

naan da nga ko fay bàyyi pour aar suuf bi peut être lu baax la <noise> mais parfois mën na bañ a <hesitation> li nga ci bëgg daal mun nga ko bañ a am parce que boo ko fa bàyyee nit mën na la ginnaawu andi fa juram mu lekk ko te su boobaa tamit <hesitation> ay problèmes la

dëgg la
jéem leen utiliser d' une manière :ra indirecte maanaam bu dee da nga béy sa tool <hesitation> mu am ay résidus de culture
waaw
au lieu nga koy jël di ko bàyyi ci sa tool defal ko li ñu naan compostage composter ko am matière organique de qualité bu déwénee nga ñëw xëpp ko ca tool ba <breath> labouré ko mu andil la ay ferñeent ci sa biir tool
mooy indirecte bi quoi
voilà am na lu ñu naan compostage à froid
yu nga xamante ne dañuy dem rek jël matière <hesitation> résidus de culture yi
jal ko fa
waaw
boo amee sa ndox sotti ci boo amee say <hesitation> waasintuuru jën ak loo am daal lu nga xamante ni c' est dégradable mun nga ko ci sotti di ko arrosé bàyyi jant bi
di ko di ko togg
di ko togg mais mën nga def li ñu naan compostage à chaud boobu moo gën te moo gën a sell
muy ban
<breath> mooy boobu nga xamante ni da ngay am sa caisson wala nga <hesitation> gas sa trou boo gasee sa trou nga jël <hesitation> des des résidus de matières de d' origine végétale nga def ci couche nga jël résidus de matières animales maanaam fumier yi nga xamante ni dafa jugee ci ay animaux nga def ci beneen couche jël sa dóomu taal def arrosé def ko ay couches ba mu mag nga jël sa bâche muur ko mais de temps en temps da nga koy muur di ko arrosé
di ko arrosé di ko muuraat
di ko muuraat boo ko muuree da ngay gis ni dafay tàng te day décomposé wu da ngay am maières organiques de qualité te maanaam du am du infesté wu quoi du am ay bactéries ak yenn microbes yu nga xamante ni
mais foofu ku fa nekk ku nekk ci yu mel noonu ndax di nga mën a noyyi
non dina xaw a xeeñ mais du non du xeeñ carrément
ah mais donc du sonal nit daal
du sonal nit
ok
du sonal nit mais boo koy def sa ginnaaw kër nga koy def
donc il est préférable def ko foo xam ne daal kenn dëkku fa
voilà
ok <breath> léegi loolu soo ko defee ba <noise> pare après nga jël yëpp dem sotti ji sa tool
dem sotti sa tool
kooku la ñu naan compost
matière <breath> organique bu baax la
dëgg la <hesitation> di fàttali mbokk yi rek numéro bi 33 la 967 43 00 33 967 43 <breath> 00

voilà voilà xam nga <hesitation> boo jëlee benn échantillon wu suuf <hesitation> nga analysé ko da ngay gis ni dafa am ñetti phases ñetti phases yooyu da nga naan <hesitation> am na il y' a une phase solide maanaam li siy dëgër ak une phase liquide

mais <hesitation> ci biir phase solide boobu noonu <hesitation> ba tey am nga ci une partie minérale partie minérale boobu mooy tout ce qui est hérité de la géologie

mais amaat beneen phse organique phase organique boobu noonu mooy la matière organique du sol <smacks lips> nga am tamit beneen partie bu nga xamee ne c' est la partie biologique loolu lañu naan <hesitation> les microorganismes du sol ay bactéries la ay champigons sax bi nga fekk ci biir suuf siak yeneen ak yeneen yuy dugg ci suuf si mais ba tey échantillon du sol boobu noonu boo ko jëlee nga defli ñu naan <hesitation> composition centisémale am maanaam rapport masse volume bi da ngay gis ni quatre vingt dix sept pour cent masse su suuf si c' est constitué <noise> par la phase <hesitation> solide mais phase solide boobu noonu <hesitation> <noise> <hesitation> deux <hesitation> deux à trois pour cent ces quatre vingt dix sept pour cent moom mooy la matière organique du sol <noise>
Pape Leye
Pape Leye
waa Bouchra
Pape Leye bu
Bouchra Mbacké
Bouchra
ah Pape Leye Bouchra Mbacké <hesitation> <hesitation> damay laaj ndaxte poson yooyu muy wax yooyu baax na ci tool yi ba la gën a gën laay laaj
xeetu
xeetu lan bi
<noise> <hesitation> déggu ma question am

mais xam naa ne daal compost yooyu defe naa ne loolu la wax ban ak ban a gën ci tool yi

voilç bu ñu jëlee ni quatre vingt <noise> dix sept pour cent yooyu noonu li ciy dëgër ci suuf deux à trois pour cent moom mooy représenté la partie organique te partie organique boobu noonu ci la ñu nattee ndax suuf am na doole wala suuf si amul doole xam nga loolu am na solo
dëgg la
mais ça ne représente que deux à trois pour cent de la masse <hesitation> du sol
dëgg la
<hesitation> ci loolu <hesitation> matière organique donc buñ bëggee tënk rek <noise> <hesitation> mooy lépp lu nga <hesitation> ok
waa ñu jël ko ñu xool allo
dama ne
waaw
ñun ñi nga xam ne dañoo am ay jur di defar neefere yooyu <noise> ndax baax na si tool yi wala baaxul ci tool yi
waaw kay
ok jërëjëf sëñ Leye jëëjëf ok <hesitation> Leye ñu ngi lay gërëm bu baax ci teewlu bi di la gërëm tamit ci question bi bon fumier <noise> moom am na solo am na solo trop ci tool am na solo waaw bu dee moom loo ci mën a am moom du doy quoi li koy <noise> li ci gën mooy nga jëfandikoo ko comme ni ñu wax léegi def ko compost boole koog sa matière <hesitation> organique d' origine végétale def ko compost mu décomposé wu nekk humus def ko ci mais tamit boo ko ci mënee def directement baax na waa baax na am na solo trop ci tool bi jërëjëf bon léegi bu ñu bëggee tënk moom <hesitation> matière organique d' une manière générale mooy lépp lu nga xamante ni dafa bàyyeekoo ci luy dund wala lu dul dund loolu loolu bmooy matière organique maanaam résidus de culture yi ñax yeeg ngooñ yeeg

loolu yëpp pour matière matière organique la
dëgg la
mais matière organique boobu noonu ci ay dafa am ay njëriñ

parce que suuf dafa am lu ñu naan ay propriétés physiques am ay propriétés chimiques propriété physique bi moom la ñu naan la texture du sol kooku moom c' est fixe suuf bu xasee ba am benn texture rek du changé mais am na li ñu naan <hesitation> la structure du sol

te matière organique dafay intervenir ci loolu
dafay intervenir

moom da koy ubbi
dëgg la
ba ngelaw li mun a jaar ndox bi mun a jaar te yaakaar naa gàncax moom bu nekkee fu nga xamante ni am na ndox

voilà même tamit matière organique en même temps <hesitation> sur l' alimentation

matière organique moom moo koy jox
ok
te bu décomposé bu baax ba minéralisé wu xeetu gàncax yeeg phosphore yeeg <hesitation> azote yeeg fer lépp moom moo koy jox gàncax bi mais en même temps li ñuy tuddee tamit <hesitation> capacité de rétention du sol maanaam suuf si pour mu mun a téye ndox matière organique moo koy jàppale pour mu téye ndox parce que bu ñu seetloo ñun suñu côté yi ñu nekkee suuf yi dañu seen texture dafa sabloneuse maanaam suuf si dafa woyof de trop suuf soosu noponu boo ci sottee ndox da ngay gis ne ndox mi day wàcc directement infiltré wu dem
li dugg kay day dem
voilà

maanaam suuf bi day gën a mën a mday mën a mën a téye ndox mi gàncax gi mën koo mën koo
loolu am na solo defe naa ni <hesitation> leer na

pour la prochaine campagne ah dans le même champs xoolal kii muy mil muy arachide muy ñebe muy sorgho muy maïs donc nañ commencé ci mil bi <hesitation> kooku tey jii boo ko doon conseillé par rapport ak <hesitation> campagne bii di <hesitation> ñëw loo koy conseillé
voilà xam naa da nga ko détaillé
da nga ko détaillé waaw
def ko <hesitation>
tëmb parce que <hesitation> dañuy def aussi <hesitation> ñu def ko wala benn benn
tas tasaare non ni xam nga ni nga ko détaillé sax mais mun nañu ko tënk rek
ci famille yi bon
xam nga bu dee mil maanaam dugub
waaw
ak <hesitation> sorgho ak <hesitation> mboq
ak mboq maïs
ñoom ñoo bokk
kon waaw
ñoom ñoo bokk même famille
ñoo bokk même
li gën mooy bu déwénee mu def benn légumineuse maanaam
gerte wala ok
mais bu dee dugub la wala <hesitation> sorgho
waaw
<hesitation> ak <hesitation> dugub wala mboq
waaw
ñoom seen seen système racinaire <smacks lips> maanaam seen i reen <noise> dafa superficielle xóotul ba pare assiète racinaire bi yaatuwul maanaam rëy na li muy couvrir yaatu foofu boo fa defee <hesitation> engrais wala dara ñoom du ñu jël lépp day am lu ñu fa bàyyi donc bu déwénee foofu boo fa bu dee da nga fa béy <hesitation> nu mu tudd dugub wala mboq li gën mooy nga def fa gerte parce que gerte moom non seulement assiète racinaire am yaatu na mais dafa xóot donc li nga xamante ni gàncax gi mënu ko woon a jëfandikoo
dëgg la
yi des ci tool bi te mënu koo jëfandikoo ak yi desoon ci suuf si su boobaa gerte gi moom dina ko mun a donc tool bu xam ne da nga fa béy dugub wala mboq ren

voilà

nga def fa sorgho moo gën
sorgho
parce que sorgho moom ay reenam moo gën a xóot bu dee da nga fa def <hesitation> voilà donte du dugub mboq kii bu déwénee nga def fa sorgho moo gën parce que ** ay reenam ñoo gën a xóot
d' accord alors qu' en est il de la jachère wàllu booy bi nag foofu lu ñu si fu ñu si toll
<breath> waaw waaw booyal bi de comme lañ ci waxoon sànq rek <laughs> ne woon nañu moom <laughs> xa xam nañu ko parce que da ngay dem ci nit mu ne la <hesitation> fii sama sama sa sama sama sonjaan bi gis nga ni mu naatee macha allah donc nit ñi xam nañ ko ñu leen ciy gën a encouragé rek <hesitation> di leen wax ni jachère moom
dëgg la
bàyyi suuf si mu noppalu bu déwénee mu jox la rendement bu am doole
dëgg la
kooku moom koo kooku moom doo ci perte daal
<hesitation> sànq da nga <hesitation> sànq da nga expliqué
<hesitation> nu ñu mën a def ba am yenn phosphate yi
<hesitation> fii ñu ngi laaj ndax am na yeneen moyens yeneen xeetu phosphate yoo xamante ne <breath> nit ki mun na ko utiliser bu bokkul ak bi ngay wax nii ak fan la ko war a mën a jëlee
<hesitation> <hesitation> <smacks lips> bon xam nga lu ñu doon expliqué sànq loolu mooy <hesitation> matière organique yeeg résidus de culture yi mais dafa laaj <hesitation> ndax am na beneen moyen bu nga xamante ni mën nañ ko utiliser
waa
muy muy dellu ci phosphate yi <breath> xam nga phosphate <hesitation> moom nit éni nit ñi niñ ko foogee demeewul noonu du engrais moom amandement la amandement la

ñoom ñoo xaw a niróo njëriñ ci suuf <smacks lips> phospahte li matière organique di def

bon dafay agir sur les propriétés physiques ak les propriétés chimiques du suuf ci suuf bi maanaam da koy defaraat structure bi en même temps ferñeent boobu noonu ñu naan phosphore bokk ci ñetti benn ci ñetti ferñeent yi nga xamante ni ñoo ëpp doole ci gàncax phosphate daf ci am benn pourcentage bu nga xamante ni dafa bari dafa bari te dafa baax ci gàncax ci non seulement ci màgg bi mais bu demee ba war a bu demee ba war a meññ dafay dafay dafay dafay baax ci moom daal dafay baax ci moom <breath> donc <hesitation> phosphate nag moom niñ ko mën a amee jafewul phosphate ni ñu ko mën a amee jafewul c' est pas c' est pas compliqué parce que depuis quelques années gouvernement du Sénégal dafa def benn programme bu nga xamante ne mu ngi tudd phosphatage de fond <smacks lips> maanaam dafa jël benn phosphate bu nga xamnte ni da koy maye léegi li ëpp ci <hesitation> phosphatage de fond boobu noonu ci INP la ko gouvernement bi jaarale
INP
institut national de pédologie
ok
donc tey jii fi mu nekk nii ci Loga ak li ko wër bu amoon béykat bu nga xamante ne nii dafa bëgg phosphate du def lu dul def demande rek adressé ko délégué zonale bu institut nationale de pédologie bu ko defee <noise> kooku moom
dëgg la
<hesitation> xool ban quantité de phosphate la ko mun a jox ba pare accompagné ko boolekoog ay techniciens ñu dem formé ko ci ni ñuy jëfandikoo phosphate bi ak yan dosage la ñu war a appliqué bu dee tamit <hesitation> am nga yenn moyens yi phosphate dañ koy jaay mën nga ko jënd boo rapproché woo fii <hesitation> Dendoo mën nañu la jaay phosphate boo demee Lam-lam mun nga fa am phosphate ak <hesitation> insdustries yiy defar phosphate yëpp boo fa demee mun nga fa am phosphate
loolu am na solo <hesitation> léegi nag dañuy ñëw ci ndax am na yeneen xeetu moyens <breath> yu ñu mën a préparer donc <hesitation> lu nit mën a préparé suufam <hesitation> ci <hesitation> ngir péparer at bii di ñëw <breath> bu bokkul ak xeet yi nga fi wax yëpp
voilà xam nga <hesitation> li ñu mun a aaree suuf wala ni ñu ko mun a préparer <hesitation> bari na bari na trop waaw bari na

mais dañ ciy tudd yi nga xamante ni moo gën a oyof te gën a te gën a jàppandi parce que parfois nit sax dina jël toolam engrais ko mais li mu ci doon xaar ci résultats du ko ci am parce que dafay fekk loolu noonu mu sotti ci suuf si dafa wàcc maanaam dafa léssiver wu donc ci préparé suuf tamit dafay baax période bi ñu nekk nii boo mënee def sa benn wala nga bàyyi ba nawet bi gën a jege si nga def sa benn labour gu oyof maanaam <hesitation> dindi zone de tassement yi parce que li ngay sotti noonu mun na wàcc suuf tassé wu ci suuf bu àndeeg argiles yi du <noise> sol yi

donc def sa benn labour bu oyof maanaam offstage yëngalaat suuf si defaraat structure du sol bi loolu dafay nekk benn moyen bu nga xamante ni la pour aar suuf si la mais tamit xam nga suuf moom kenn waru koo bàyyi mu set wecc rek

te li ñu naan érosion éolienne dafay nekk benn xeetu dégradation boo xamante ni dafay wàññi doole suuf
dëgg la
donc dafay jaadu <breath> bu dee mën nga def culture de couverture maanaam nga béy benn gàncax bu nga xamante ne peut être doo ko jëfandikoo sax mais da nga koy béy bàyyi ko ci kaw suuf si noonu
dëgg la
loolu boo ko munee baax na bu dee tamit mun nga def li ñu naan engrais vert nga béy benn gàncax bu nga xamante ni

dëgg la
kooku dafay préparer suuf voilà <breath> yooyu dafa nekk ay techniques yu nga xamante ni bu dee mën nga am loo xëpp daal ci kaw suuf si <noise> ba mu ba mu protégé ko loolu tamit baax na ñu ko naan meulching bu dee sax am ñax la mu nga xamante ni da nga koy dem wuti ñëw xëpp ko ci noonu rek bàyyi ko pour mu protéger suuf si loolu mun na nekk mais tamit bu dee da nga mën a bu dee mën nga saxal li ñu naan ay brise vent
brise vent
brise vent

parce que bu ñu seetloo ne fii ngelaw li dafa bari
waaw
te macha allah salaan jafewul euphorbia ay salaan yi boo ko mënee saxal def ko brise vent ci sa fi xam ngelaw li foofu lay jugee ci sa tool nga def ko brise vent loolu tamit bu munee nekk baax na <hesitation> li ñu naan RNA maanaam regénération natutelle à assister bu dee sa tool dafa am benn garab gu nga xamante ne dafa ndaw nga fexe ba suuxat ko ba mu màgg

mais day fixer day fixer suuf si
dëgg la
parce que dina tax ba ngelaw yi bu ñëwee ni ñuy naawalee suuf di ko mën a naawal
dana ko téye daal
mais li fay wàcc wadd ci ay xob ak yooyu bu décomposé woo

d' accord <hesitation> ndax am na loo bëgg a yokk wala sujet boo xam ne bëggoon nga ko indi te fekk <breath> xëy na tëb naa ko wala waxtaane wuñ ko ndax l' émission tire à sa fin

bon xam naa loolu moom du sax daanaka li ëppoon solo moom wax nañ ko wax nañ ko xanaa di gën a <hesitation> ñaaxaat suñu suñu mbokku béykat yi rek xa wax leen ni moom <hesitation> li mën a <hesitation> suqali am réew bay la mu gën a jàppaat xam ne daal <hesitation> mbay mi ñun ñun acteur yi ñun ñi ci nekk nii ñoo ko mën a suqali buñ ci buñ ci xaar buñ ci xaar kenn buñ ci xaar kenn bu dee <hesitation> suñuy semence :ra la ñu xool naka la ñuy fexee ba amal ko suñu bopp bu munee nekk waaw tamit bu dee aar suñu suuf la ñu xool naka lañ koy aaralee suñu bopp

ah comme nag <hesitation> émission bi jeex na sëñ <noise> Ba yow dañ lay dañ lay sant bu baax <hesitation> di la gërëm di <noise> la gërëm di gërëm <hesitation> tamit <noise>
<hesitation> <hesitation> surtout bu sa sa colègue bi fi woote sànq rek

<hesitation> <hesitation> voilà di sant ñoom <hesitation> peut être di la sant yow di sant waa Jokalante
Jokalante <hesitation> <hesitation>
et en même temps tamit di sant <hesitation> suñu naataangoo yu ñu liggéeyal rawatina suñu délégué réginal ñu naan ko madame Diop Ndeye Awa Sow

ak niñ ñu yombalee <hesitation> émission bi ak <hesitation> liggéey bi yëpp daal ñu ngi ko ciy sant bu baax di sant suñu collaborateurs yi nekk ci région bi peut être ñi ñu bokkal ministère waa DRDR ak yeneen services agricultures yu nekk ci région bi di sant ñëpp di di di di gërëm ñëpp daal <breath> ba pare di jégalu tamit

<hesitation> leer na nàññ
ñu ñu ñu ñu xam ne rek bëggoon a <hesitation> sant yàlla la quoi mais lu ci dëng tamit

xam naa ne <hesitation> Pape Gora Kane sama mbokku Kaneen bi sawar na lool <laughs> ci wax ci affaire gàncax yi <laughs> ndax xam naa ne ñebe geeg gerte gi fu ñu ko ci woo dina fa sawar a wuyu ji <laughs> <hesitation> mbokk yi donc <laughs> voilà gërëm nañ la sant nañ la

<breath> di waajal tamit déwén yëpp nag dañuy continué di gunge <hesitation> béykat yi <breath> mbokk yi ñu ngi leen di <hesitation> gërëm bu baax a baax ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo <breath> Louga FM RTS di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah ci beneen émission béykat yi